Dhorobha reHarare riri kuratidza makombi akamira achida kutakura vanhu uye zvinoratidza kuti nguva dzinenge dzafamba sezvo vamwe vakatungidza maraiti avo.

Imba yokugara yakapfirirwa neuswa. Iri kuratidza kuti kunze kuri kupisa nokuti uswa hwakaoma uye denga harina makore.